Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, ikaba ifise inyubako nini cane, irimwo icumba kinini kirimwo akabati karekare, karimwo ivyumba vyinshi bipanzemwo ibitabo.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika, ifise inzu nini y'isomero ry'ibitabo, kandi ikaba irimwo ama meza n'intebe bigiye bipanze ku mirwi. Kandi hakaba harimwo n'ibitabo vyinshi.

Ishure ryigisaha abakuze gusoma no kwandika, rikaba rifise inyubako nini cane ifise icumba kinini kirimwo ibitabo biri mububati kandi arivyo babasha kwifashisha mukwiga kwabo.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika, ifise ingazi ziduga, zija ku nyubakwa nini, nziza cane, yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifise imirongo y'igitare.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika mugisagara ca bujumbura, rifise inyubako nziza cane, zifise amadirisha manini ariko navyabitambara birinda izuba, rikagira urubaho runini rwirabura, rikagira nintebe zokwicaramwo.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi, mu gisata c'ubushakashatsi, mu cumba gikorerwamwo ubushakashatsi; kikaba gifise ivyuma bigezweho, bibafasha mu kwiga, kandi ku nzugi, hakaba hariko n'ibicapo, bigaragaza ivyo bariko barakora.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika rifise inyubako nziza cane isize amabara y'igitare ifise n'urubaho gwirabura ariko ifise ama meza n'intebe bishaje abanyeshure bicarako.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, ku ruhome rw'aho hakaba hamanitse ibicapo bigiye bitandukanye, harimwo imbeba, harimwo ibikere, harimwo amabendera y'ibihugu bitandukanye vya Afurika.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abakuze rikaba rifise inyubako nziza cane ifise amadirisha manini n'imiryango minini igizwe n'ibiyo kandi ikaba ifise n'intebe nziza cane.

Ishure ryigisha gusoma n'ukwandika abakuze rifise inyubako nziza cane zigeretse rimwe kandi zifise amabara ku nkingi y'igitare kandi rikaba rifiseyeho n'ibiti birebire vyiza cane.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abakuze rifise inyubako zisize amabara y'igitare, kandi hateye ibiti vy'imikaratusi miremire, rikagira n'ikibuga kininiya c'umupira w'amaboko.

Mu nyubakwa z'ishure ryigisha gusoma n'ukwandika rifise icumba kinini c'uburiro arimwo amameza kandi hakabamwo amakazi ye y'amafana kandi hakaba harimwo n'abantu bariko barabikora.

Ishure ry’igisha gusoma nokwandika rifise inyubako nini kandi rifise nicumba kinini kirimwo amatara menshi, kikagira utubati tugiye tupanzemwo ibitabo abanyeshure bakenera mukwifashisha.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika mu gisagara ca Bujumbura, ikaba ifise inyubako ifise icumba c'ububiko bw'ibitabo harimwo vy'ubwoko butandukanye harimwo n'ivy'umugani.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika rikaba rifise inyubako y'akazu ka sugumwe gafise imiryango myinshi itandukanye isize ibara ry'ubururu ku nzugi kandi ikab' ifise n'ubukarabiro.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubako nziza cane ifise amadirisha manini y'biyo kandi ikagira n'intebe nziza abantu bicarako.

Ishure ry'igisha abana bato bari hagati y'imyaka itatu n'itandatu bashizeho ibikoresho vyo gukina kugira ngo mu mwanya batari mw’ ishure babe bakina kugira ngo bakomeze kwiyungura ubumenyi.

Ni ishure rya komine Nyarusange ryigisha imyuga, ku meza y'aho haryamitse amakaramu icenda afise amabara atukura, nay'ubururu, n'ayirabura kandi hariho n'ikaye y'umunyeshure.

Iryoshure nyene, ryigisha abakuze, gusoma no kwandika, rifise inyubako nziza cane, isize amarangi y'igitare, kandi harimwo n'intebe nyinshi; akaba hamanutse n'igishushanyo c'isanamu.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rifise inyubako nziza cane. Rifise amadirisha manini rifise n'ibihome bisize irangi ry'igitare rikagira n'intebe nyinshi ariko ata bantu bazicayemwo.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rikoresha ingwa z'ubwoko butandukanye bw'amabara. Harimwo ingwa y'ubururu ,hakabamwo iyitukura ,hakabamwo y'umuhondo, hakabamwo n'iy'icatsi gitotahaye.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika mu ntara ya Kirundo, komine Kirundo, ikaba ifise inyubako nini yubakishijwe amatafari aturiye kandi ikagira n'ivyumba bitandukanye vy'uburaro.

Kaminuza nkuru y'igihugu kibanyi c'Urwanda, ifise inyubako yubatse neza isize irangi ry'igitare kandi yanditse ko izina ryayo, abanyeshure bariko baramanuka bavuye muri yo.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko w'ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika, hazindukiye urukino rudasanzwe rwahuje imigwi ibiri ikina umupira w'amaboko, kandi uwo mupira ntiworaba.

Ishure ryigisha abakuze, gusoma n'ukwandika, rikaba rifise inyubako nini, nziza cane, ikagira icumba kininiya, abanyeshure baza gukoreramwo, imyitozo ngororamubiri.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika mu gisagara ca bujumbura rifise inyubakwa nziza kandi nini zifise ivyumba binini binini icumba kirimwo utubati dutandukanye turimo ibitabo vyigisha gusoma no kwandika.

Muriyo nyubakwa nyene yiryo shure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, rifise ikindi cumba kinini kirimwo utubati dupanzemwo ibitabo vyinshi cane biharurigwa mubihumbi.

Ishure ryigisha imyuga mu gisata c'ububaji rifise ibikoresho bitandukanye harimw inyundo rifise imisumeno ibiri umwe bufise ikirindi c'umuhondo rikagira n'iranda rya kijambere.

Ishure ryigisha abakuze, gusoma n'ukwandika, rikaba rifise inyubakwa zigeretse kabiri, kandi ikaba ifise n'ikibuga kinini, kirimwo ivyuma bagiye bashinga, bizofasha abanyeshure, gukora imyimenyerezo ngororamubiri.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abana b'imyaka itatu kugera ku myaka itandatu, babashingiye igiti kiriko imideyi ibiri kugira ngo abana igihe baje kuruhuka babashe gukina neza.

Ishure rifise ubushakashatsi bwo gusoma no kwandika mu bitabo, rifise inyubako irimwo ibitabo vyinshi cane kandi by'ubwoko butandukanye harimwo igifaransa, harimwo icongereza, harimwo ibiharuro harimwo n'akahise y'igihugu c'uburundi.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika ,rifise inyubako nziza cane zifise uburaro burimwo ibitanda bigeretse kabiri kandi bikaba bifise n'imifariso myiza cane.

Iryo shure nyene ryigisha abakuze gusoma no kwandika rifise n'ibindi bikorwa nk'ubworozi no kurima babaha n'ibirato bibafasha mu'ivyo bikorwa kugira ngo igikorwa kigende neza.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, Rifise Inyubako nini Cane ifise Inzu y'akazu ka sugumwe, gafise Imiryango ishaje, y'Abahungu n'Abakobwa Kandi ubona ko imaze igihe.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika ifise inyubako rifise icumba c'ukwigiramwo harimwo ibikoresho mfasha nyigisho ariho indome hakabaho n'ibiharuro n'ibindi.

Ishure ryigisha ubuhinga bwa none n'itumatumanako hakaba mu cumba bakoreramwo harimwo amamashini manini n'ivyuma bibafasha gukora uwo mwuga wabo w'itumatumanako.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako nziza cane kandi ifise icumba bigiramwo gitatse amabara kikaba kirimwo ibikoresho vy'ubwoko bwose bifise amabara atandukanye.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika, rifise inyubako irimwo icumba kibikwamwo ibitabo bigiye bitandukanye, abantu bifashisha mu gusoma, kandi abarimu n'abo bakagiramwo ivyabo vyo kwigishirizamwo.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n' ukwandika n'ibijanye n'imyuga, rifise utuzu twa sugumwe twubakishijwe amatafari ahiye n'inzugi z'imbaho kandi mbere yaho hakaba hari biti bishinze vy'ivyuma.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika rikaba rifise inzu y'ibitabo n'ubusomero rikaba ririmwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye bifasha abanyeshure kwiga neza igihe bariko bariga ivyigwa.

ishuri rijejwe kwigisha abakuze gusoma no kwandika rifise inyubakwa igerutse gatatu yubakishijwe amadirisha y'ibiyo kandi mbere mu mbuga hateye intebe zo kwicarako

Ishure ryigisha abakuze gusoma nu kwandika, ikaba ifise inyubako nziza zisize amarangi y'igitare rikagira n'urubaho gwirabura, ikaba ifise n'intebe nyinshi ziriko ibitabo.

Ishure ryigisha gusoma n'ukwandika rifise inyubako nziza cane z'uburaro bw'abanyeshure zigeretse kabiri kandi hahagazemwo isakoshi nini imwe bagenda bakwega.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako nziza cane iteye igomwe ifise icumba gisize amabara y'igitare kandi hakaba harimwo utubati dupanzemwo ibitabo bitandukanye.

Ishure ryigisha abakuze gusoma nokwandika Rifise inyubakwa Nini nziza cane Kandi icumba cokwigiramwo gisharijwe amabara yumuhondo Kandi kimanitseho ibipapuro bigiye biriko ibicapo bigisha abakuze gusoma no kwandika.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika rifise inzu yuzuye ibitabo kandi ikagira n'intebe abanyeshure bicaramwo bariko barasoma, kandi ikagira n' utubati tuniniya tubitse bitabo.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika , rifise munteguro yaryo ikirangamisi bakorera kubiharuro bakoresheje utuburungu tugiye dutandukanye dufise amabara.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika yo muntara ya Kirundo muri komine Kirundo rikaba ryarateguye ikiranga misi ryo gutangira kubigisha indome kuva kurudome A kugeza kurudome Y

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abakuze rifise inyubakwa nziza cane iteye igomwe kandi ifise icumba kinini kibikwamwo ibitabo vy'ubwoko bwose kugira ngo abanyeshure babashe kubona ibitabo.

Ishure ryisumbuye rya Gasekebuye ya mbere, rifise inyubako ndende igeretse rimwe, yubakishijwe amatafari ahiye kandi imbere y'aho hari ikibuga c'umupira w'amaboko gisize isima.

Ikigo cigisha abakuze gusoma no kwandika mu gisagara ca Bujumbura gifise inyubako igeretse rimwe kikagira ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko hakaba hateye n'igiti c'ikigazi

Mukibuga c’ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, hazindukiye abana bishure bavuye kwishure rya mutima mweranda baje kuhakorera imyimenyerezo ngorora mubiri.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n' ukwandika, rifise inyubakwa nziza cane zisharije amabara y' umuhondo n' igitare, kandi rigeretse, kandi imbere y'aho hakaba hari ikibuga c' umupira w' amaboko.

Iryo shure nyene ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika, rifise inyubako rigeretswe kabiri, yubakishijwe amatafari ahiye, kandi rikagira n'urugo rwubakishijwe amatafari ahiye nyene.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, rikaba rifise inyubako nziza cane zifise ivyumba binini vy'uburiro birimwo ama meza manini n'intebe nziza kandi zishasheho ibitambara.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika, rifise ikibuga giteyemwo ivyatsi kandi rifise n'umurima iruhande yaryo. Rifise inyubako igeretse kabiri, ikagira n'urugo rwubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika, rifise ibitabo vy'imfasha nyigisho, bituma abanyeshure babasha kwiga neza, bimwe vyanditseko urudome a gukomeza kandi ibindi biriko ibiharuro.

Ishure ryigisha gusoma nokwandika abakuze rikaba rifise inyubakwa nziza mucumba cuburaro kikaba gifise irangi ryigitare rifise ibitanda kigeretse kabiri kabiri nimifariso yigitare.

Iryo shure nyene ryigisha abakuze gusoma nu kwandika rifise inyubako nini nziza cane ifise ibirasi vy'amashure bisize amabara y'igitare hakaba harimwo n'intebe z'abanyeshure

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rifise inyubako nini cane kandi nziza isharije amabara ifise icumba kinini kirimwo ububiko bw'ibitabo bitandukanye abanyeshure bifashisha.

ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika mu ntara ya ngozi, rifise ibirasi vyiza binini birimwo ibibaho binini cane vyirabura kandi n'intebe nziza za kijambere zigezweho.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rifise inyubakwa nziza cane kandi ifise n'akazu kasugumwe gafise imiryango igiye itandukanye ya kijambere.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, rifise inyubako z'uburaro, zifise ibitanda bigeretse kabiri kabiri, zikajya n'imifariso ishesheho amashuka y'irabura.

Ishure ryigisha imyuga itandukanye mu gisigara ca Bujumbura, mu Kinindo, rifise ikibuga kininiya cane c'umupira w'amaboko kandi hateye ibiti bitotahaye. Hariho n'inzu y'igitare.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika riri mu gisagara ca Bujumbura, muri komine Ntahangwa, rifise utuzu twa sugumwe twubatse ku buryo bwa kijambere, hakaba harimwo n'amakaro.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, rikaba rifise inyubakwa nini ziteye igomwe, zisize amabara y'igitare kandi zikagira n'inzugi n'amadirisha manini. Zikaba zifise n'intebe zo kwicarako.

ishure ryigisha gusoma n'ukwandika ryo mu ntara ya Ngozi rifise ibirasi vyiza bisharije amabara y'igitare kandi harimwo n'ibitambara bihatatse vy'imfasha nyigisho hakaba harimwo n'intebe n'imeza ndende.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika, rifise inyubako nziza cane ifise amabara y'igitare kandi rifise amadirisha manini. Hakaba harimwo intebe zigiye zitandukanye, z'amabara: ubururu, icatsi kibisi, n'izindi ntebe ndende nziza cane.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako z'akarorero igeretse incuro zitatu kandi ikaba ifise n'ibice bigiye bitandukanye, hasi hakaba hari amameza n'intebe biri hanze.

Ishure ry'igisha abakuze gusoma nukwandika .Rifise inyubako nziza cane kandi ikaba ifise icumba kirimwo bibati burimwo ibitabo kandi ikagira n'idirisha rinini n'urugi rw'ubururu.

ishuri ryisumbuye ryo mu gihugu ca Tanzaniya mu gisagara ca Kigoma rifise inyubako nini cane igeretse rimwe kandi isharije amabara y'igitare n'iritukura kandi abanyeshuri barasohotse.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika no kwigisha ibijanye n'imyuga, mu kibuga caryo c'umupira w'amaboko harimwo imigwi ibiri iriko irahatana, iriko irakina kugirango igere ku ntsinzi yabo.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, rifise inyubako za kijambere zisize amabara y'umuhondo n'igitare, kandi ikaba ifise akazu kasigumwe karimwo amakaro n'amabombo.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, mu kibuga caryo abanyeshure bazindukiye mu mikino ngororamubiri, kandi hirya yaho hakaba hateye ibiti birebire vy'icatsi gitoto.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abana bari hagati y'imyaka itatu n'imyaka itandatu mu gisagara ca bujumbura bakaba barateguye n'ubukiniro bw'abana, kandi hateye ibiti birebire vy'ibigazi n'ibindi biti bisharije aho hantu.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika, abari mu myaka y'abakuze, kandi mu gisagara ca Ngozi; uyu munsi hatangujwe urukino rw'amaboko, ruhuje imigwi ibiri.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n' ukwandika mu ntara ya Muyinga, rikaba rifise inyubakwa ishaje irimwo ikibaho kinini, kandi ikaba ifise n' intebe nyinshi abanyeshure bigirako.

Ishuri ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba ifise inyubako nziza cane ifise icumba kirimwo utubati tubika ibitabo aho abanyeshuri babasha kubona ibitabo vyo gusoma.

Mu gisagara ca Ngozi, ishure ryigisha gusoma no kwandika, no kwigisha imyuga ku bakuze, rifise ikirasi gifise intebe nziza, kandi nyinshi; rifise n'amadirisha manini.

mu nyubako z'ishure zigisha abakuze kwandika no gusoma uyu munsi bateguye urukino rw'umupira w'amaguru kandi bakaba bazanye umupira mushasha utari bwakoreshwe mwugwo rukino.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako nziza cane ifise icumba c'uburiro kandi kikaba gifise amameza ashasheho ibitambara vyiza cane n'intebe zirabura.

Mu gisagara ca bujumbura, mu mugambi wa leta wo kwigisha abakuze gusoma no kwandika, batunganije neza, ifashanyigisho ifise indome z'amabara, guhera ku rudome ,kugeza ku rudome Z.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika ku munsi waryo wo kurangiza ishure, ryateguye umwambaro mwiza w'ishure wo kurangirizamwo guhabwa impamyabushobozi igaragaza ko barangije.

Ishure, ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika, rikaba rifise inyubakwa nini cane, zifise ivyumba binini, birimwo ibifise isomero ry'ibitabo, n'ububiko; kandi, hakaba habitswemwo ibitabo vyinshi.

Mw'ishure rya kaminuza, mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura, mu gisata c'ubushakashatsi n'ubuhinga, harimwo inyubako yagenewe gukorerwamwo ico gikorwa kandi ifise ivyuma karuhariwe.

Mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no gukumira ivyorezo mu gihugu c'Uburundi, mu gisata c'ubushakashatsi harimwo abaganga babiri b'abahinga cane bariko biga k'ucorezo gishasha.

Muri kaminuza yuburundi mu Gisagara ca Bujumbura mu gisata kijanye na magara yabantu mucumba cubushakashatsi Hakaba harimwo imiti imaze gutorwa kugirango izovure ingwara zigenda .

Ishure rya kaminuza yu Burundi mu gisata c'ubuvuzi rifise icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari ahiye gifise n'imisipi y'igitare hakaba hari mw ibikoresho bigiye bitandukanye.

Muri kaminuza y'uBurundi mu gisata c'ubushakashatsi harimwo icumba bakoreramwo ubushakashatsi gifise amacupa agiye atandukanye arimwo imiti bavangavanga kugira ngo babashe gutora urukingo rw'ingwara idakira.

Kamunuza nkuru y'igihugu c'uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu gisata c'ubushakashatsi ikaba ifise inyubakwa nini ikorerwamwo ubwo bushakashatsi ikaba irimwo imiti iteretse ku mameza.

Munyubako z’ishure rya kaminuza y’uburundi mugisagara ca bujumbura mugisata c’ubuhinga n’itumatumanako ,hakaba harimwo ama mashine menshi cane bakoresha mwubwo buhinga bwabo.

Ishure kaminuza y'Uburundi, mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura; ikaba ifise inyubako nini, y'isomero ry'ibitabo, ririmwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye, abanyeshure bifashisha.

Inyubako y'isomero ry'ibitabo yubakishijwe amatafari ahiye kagira n'idirisha ry'imbaho ririmwo ibiyo kandi rikaba rimanitseho dupapuro tw'amatangazo iruhande yaho hakaba hari n'umukasi.

Mu nyubako y'isomero ry'ibitabo, ku meza hateretse udutabo dutoya dutanu, dufise amabara atandukanye, twandikwamwo amabanga n'ikaramu zigiye zifise amabara atandukanye.

Ishure ryisumbuye ryo muri Rohero mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe "Umushaha wacu",rikaba rifise inzu y'ububiko bw'ibitabo n'isomero. Harimwo utubati tunini dufise ibitabo vy'ubwoko butandukanye.

Inyubako y'isomero ry'Ibitabo y'ishure ryisumbuye rya komine Muramvya, rifise ibitabo vyinshi bitandukanye, harimwo ivy'Igifaransa, ivy'icongereza, n'ivy'ikirundi, kandi hakabamwo n'ivyakahise.

Iryo shure nyene ryigisha abakuze gusoma no kwandika rifise inyubakwa nziza yubakishijwe amatafari ahiye kandi bifise n'amadirisha manini hakabamwo utubati twinshi tugiye dupanzemwo ibitabo vyo kwigiramwo.

Ishure ritoya ry'imicuko Kuva kumezi atandatu gushika kumyaka itatu rikaba rifise ikirasi kirimwo imeza iteretseko isahani ifise ingwa zubwoko butandukanye harimwo umuhondo, igitare n'iryicatsi kibisi.

Ishure ryigisha abana b'imicuko guhera ku myaka itatu gushika ku myaka itandatu. Bakaba barabateguriye n'ahantu gukinira bahashira n'ibikoresho vyabigenewe.

Ishure ryigisha gusoma n'ukwandika, abana batoya, b'imicuko, guhera ku myaka itatu gushika ku myaka itandatu; bakaba barabakoreye ahantu ho kuruhukira no gukinira, bakaba bahashize n'ibikoresho vyabugenewe.

Mu cumba c'ishure ry'abana b'imicuko guhera ku bana b'imyaka itatu gushitsa ku myaka itandatu harimwo ibikoresho vyose vya nkenerwa umwarimu akenera kugira ngo abashe kwigisha abo bana.

Ishure ryigisha abana b'imicuko guhera ku myaka itatu kugera ku myaka itandatu, bafise urutonde rw'ivyigwa kandi bafise ikibaho canditseko indome zifasha abana kwiga guhera ku rudome a kugeza ku rudome r.

Ishure ryigisha imicuko kuva ku myaka itatu kugera ku myaka itandatu, babubakiye ibibanza vyiza vyo gukiniramwo, abana bariko baduga bamanuka bariko barakina biraryoshe cane.

Ishure ryigisha abana b' imicuko bafise myaka itatu gushika kuri itandatu, bakaba barabateguriye ahantu ko gukinira heza, hasharijwe amabara hakaba hariho n' ibikoresho vyo kuryaho umunyenga.

Ishure ritoya ryigisha abana b'imicuko guhera ku myaka itatu gushika ku myaka itandatu. Babubakiye mu kibuga ibikoresho vyo gukinirako igihe bahejeje kwiga baje mu karuhuko.

Mu mugambi wa leta wo kwigisha Abana, bafise imyaka Itatu kugera ku myaka Itandatu, babateguriye inyubako nziza bazigiramwo, kandi babategurira n'ibibanza vyo gukiniramwo.

Ishure ritoya rya komine Nyamurenza, rifise inyubakwa za kijambere, zigeretse rimwe, kandi zubakishijwe Amatafari aturiye, kagira n'Imisipi isize Irangi ry'Igitare.

Ishure ritoya ryo mu gisagara ca Ngozi mu komine Ngozi mu ntara ya Ngozi rikaba rifise inyubakwa isize irangi ry'igitare ubona ko ishaje kandi abana b'abanyeshure bariko barahakinira.

Ishure ritoya rya Budahunga muri komine Bwambarangwe intara ya Kirundo, rikaba rifise ibirasi bininiya biriko urubaho rwirabura rwanditseko amajambo y'ikirundi avuga ubumwe dusangiye.

Ishure ritoya, rya komine Ndava, mu ntara ya Bururi, rikaba rifise inyubako nyinshi nziza cane, zubakishijwe amatafari ahiye; ifise amadirisha maniniya y'ibiyo, n'inzugi z'ivyuma.

Ishure ritoya rya komine Muyebe, rifise inyubakwa zifise ibirasi b'itoya, bifise intebe ntoya, zishaje kandi zikaba zifise n'urubaho rusize irangi ry'ubururu.

Ishure ritoya rya mutaho mu ntara ya gitega rikaba ryubakishijwe amatafari aturiye rikaba rifise n'umuryango utagira inzugi, abana ntibatonze kw'ishure uyu munsi.

Ishure ritoya riri ku mutumba Shore muri komine Gitobe mu ntara ya Kirundo ,rikaba ryubatse iruhande y'umurima muniniya uteyemwo amasaka n'ibigori kandi ukaba imbere yaho hari nzu nini.

Ishure ritoya rya komine Marangara mu ntara ya Ngozi, rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye, rikagira n'utuzu twa surwumwe twubakishijwe amatafari aturiye.

Ishure ritoya, rya Nyanzarake, mu ntara ya Makamba, rikaba rifise inyubakwa, yubakishijwe amatafari ahiye, rikagira n'umusipi w'igitare; rikaba rifise urubaho, rwanditseko amajambo y'igifaransa.

Ishure ritoya rya Ntahangwa komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise imbuga nini ishinzemwo igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu c'Uburundi hakaba hateye n'ibiti by'ibigazi.

Ishure ritoya, rifise inyubako nziza cane, yubakishijwe amatafari ahiye, kandi ndende cane; ifise imiryango y'ivyuma, isize irangi ry'ubururu, n'amadirisha manini, ikagira n'inkingi zishika zitanu.

Ishure ritoya rya komine Bukinanyana rifise inyubakwa nyinshi zitugaye amadirisha n'imiryango, kandi ryubakishijwe amatafari ahiye. Abana nabo bariko bakinira mu mbuga.

Ishure ritoya rya Cibitoke, ryubatswe munsi y'ibiti vy'amanazi, rikaba rifise inyubakwa zubatse nziza cane zitangaje rikaba rifise igicapo c'ibendera ry'igihugu.

Idini rya katolika rifise urushengero runini rwubakishijwe amatafari ahiye n'abati y'umugina, kandi kaba ari hafi y'umunara wubakishijwe amatafari aturiye, abana b'ishure ritoya bakaba bariciye iruhande.

Ishure ritoya ryo kumutumba Teka muri komine bwa Bwarangwe mu ntara ya Kirundo, ryubakishijw' amatafar'ahiye rifise amabati y'umugina kandi imbere yaho hashinze ibiti bibiri kimwe kimanitseho ibendera ry'igihugu kandi imbere yaho har' abana b'abanyeshuri bariko barakina.

Ishure ritoya rya cibitoke ya kanyoni mugisagara ca bujumbura rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye kandi afise imiryango myinshi n’amadirisha kandi isakajwe amabati afise ibara ry’icatsi kibisi.

Ishure ritoya rya Ngozi, komine Ngozi, intara ya Ngozi, rikaba rifise inyubakwa igeretse rimwe; ikaba ifise amabara atandukanye, y'umuhondo, ayatukura, n'ayandi.

Ishure ritoya rya komine Gitobe mu ntara ya Kirundo, rifise inyubakwa zifise amatafari ahiye kandi zimanitseko igicapo kiriko akazu ka sugumwe.

ishure ritoya rya rohero bitiriye ishure mpuzamahanga ryo mugisigara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa z'uburaro zirimwo amamatera, zirimwo n'ibindi bikoresho vy'abana biga bararamwo.

Ishure rito yarya komine Muyange rifise inyubakwa myinshi kandi ndende, zibakishijwe amatafari ahiye, zifise n'imiryango y'uguruye, imbere yaho hakaba hari ikibuga c'Umupira w'Amaboko.

Ishure ritoya rya komine Nyamurenza, rikaba rifise inyubako nziza cane, zubakishijwe amatafari ahiye; ku mpome yarwo, hakaba hariko impapuro zibiri, rumwe rwanditseko indome, urundi rwanditseko ibiharuro.

ishure ritoya rya komine gishubi mu ntara ya gitega, rifise inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, rikagira n'amadirisha manini manini rikaba rifise n'igikoni batekeramw'abana gifise iziiko rifise amashiga ane.

Ishure ritoya rifise ikirasi kirimwo urabaho rutoya rwirabura rwandatsiko kora iyi imyimyerezo icenda guteranya rimwe guteranya indwi bingana nicumi guteranya indwi bingana na cumi nindwi.

Ishure ritoya rya komine Ntega mu ntara ya Kirundo, rikaba rifise ibirasi vy'ishure binini kandi umwana akaba yibagiriyemwo isakoshi ifise amabara yirabura n'irisa n'urwatsi rutoto.

Ishure ritoya rya Mukoni komine Muyinga mu ntara ya Muyinga rikaba rifise inyubako nini zubakishijwe amatafari ahiye kandi ikaba ifise n'inzugi z'ivyuma ikagira n'idirisha rinini.

Ishure ritoya rya komine Muyinga mu Gisagara ca muyinga mu ntara ya Muyinga ryubakishijwe amatafari ahiye kandi rigeretse kabiri rikaba rifise inkingi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu.

Ishure ritoya rya Kabanga, muri komine Busoni, intara ya Kirundo. Abana batoya baje bambaye umwambaro w'ishure, ishati y'ubururu n'ipantaro ya kaki, umwe afise isafuriya mu ntoke, abandi bahetse amasakoshi mu mugongo.

Mu kirasi c'ishure ritoya harimwo amakaramu ane: ikaramu yirabura n'ikaramu y'ubururu, n'iyindi itukura n'iyindi y'urwatsi rutoshe, kandi izo zose zikoreshwa mu buryo butandukanye.

Ishure ritoya rya komine Ntega mu ntara ya Kirundo rikaba rifise inyubakwa zitonze ku murongo zishika zitanu, zose zikaba zubakishijwe amatafari ahiye zifise amadirisha manini n'inzugi z'ivyuma z'ubururu

Ishure ritoya, rya komine Nyanzarake, mu ntara ya Makamba, rikaba rifise inyubakwa nyinshi, zubakishijwe amatafari ahiye; mu kibuga, hakaba hashinzemwo ibendera ry'igihugu, kandi hababa hari n'abana b'abanyeshure, bariko barakina.

Ikirasi c'amashure matoya, y'i Budahunga, muri komine Bwambarangwe, mu ntara ya Kirundo; kaba yubakishijwe amatafari ahiye, hakaba harimwo urubaho runiniya, rwirabura, rwanditseko amajambo y'igifaransa; aravuga ngo:"ni umpe ijambo riri kumwe".

Amashure matoya, y'abahungu, yubatse ku mutumba Mushasha, muri komine Gitega, mu ntara ya Gitega, akaba yubatswe iruhande y'inyubako, y'urushengero runini, rw'idini rya katorika.

ishure ritoya rya kiriri mu gisagara ca bujumbura iryo bitireye ishure mpuzamakungu kandi rikaba riteyemwo ibiti mu mbuga n'ivyatsi kandi harimwo abantu bariko barasoma

Ishure ritoya ryo muri rohero kwibarabara bitiriwe ubutumwa rikaba rifise ibirasi binini cane birebire biritonzemwo intebe kandi harimw 'umwarimu arik' abana ntiharagera ko baza.

Imbere y'amarembo y'ishure ritoya rya komine Gitobe mu ntara ya Kirundo hari imirima iteyemwo ibigori n'ibiharage, kandi imbere ku mashure ifise inyubako zisharije amabara.

Ishure rito rya komine Nyarusange rifise inyubako irimwo icumba c'ububiko bw'ibitabo bw'abana n'ivy'abanyeshure bibafasha mu kwigisha no kwiga gusoma no kwandika.

Ishure rito ya jyashore muri komine gitowe mu ntara ya kirundo rikaba rifise imirima iteyemwo ibiharage iteyemw ibitoke ikabirimwo n'ibiti by'ibigazi n'ibindi biti bitagira izina.

Ishure ritoya rya Kibenga mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubako nini zubakishijwe amatafari ahiye kandi zigeretse rimwe, zikaba imbere yaho hateye ibiti biri ubwoko butandukanye.

Ishure ritoya rya komine Nyarusange mu ntara ya Gitega rifise ikirasi co mwaka wa gatandatu harimwo intebe, kandi bifise urubaho runiniya n'idirisha rinini cane ryubakishijwe ivyuma.

Ishure ritoya rya Magarama ya mbere rifise inyubako zitandukanye, zubakishijwe amatafari ahiye rifise n'imisipi y'igitare. Kandi zubakishijwe amabati akomeye cane, zikagira n'inkingi z'ivyuma.

Ishure ritoya rya komine Giteranyi intara ya Muyinga rifise imbuga nini ishinzemwo ibiti bibiri bimanitseko amabendera y'igihugu, musi yaho hariho abasore babiri kandi hirya hakaba hari amazu menshi.

Ishure ritoya rya Muhuzu ,komine Nyabiraba, intara ya Gitega, ikaba ifise ishure rishaje ryubakishijwe amatafari ahiye n'ikibaho cirabura kandi biboneka kwat'abanyeshure bari mw'ishuri.

Ishure ritoya rya komine Ndava rifise inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, rifise amadirisha manini n'inzugi z'ivyuma zuguruye kandi imbere yaho hakaba hari ibombo ry'amazi.

ishure ritoya rya mukoni komine muyinga intara ya muyinga rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe ibihome vy'isima kandi inyuma hakaba hari amabombo atatu azan'amazi abana bakarabako igihe bagiye gukina.

Ishure rya komine Buhinga mu ntara ya Karusi rifise inyubakwa zubatswe munsi y'ibiti vy'imikaratusi, zikaba zubakishijwe amatafari ahiye, imbere yaho hakaba hari ibiti bibiri bihashinze, kimwe kimanitseko ibendera ry'Uburundi.

Ishure ritoya, rya Mutaho, mu ntara ya Gitega, rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye; rifise idirisha rinini, ry'ivyuma, kandi rikagira n'icugi kininiya, cugaye, c'icuma.

Ishure ritoya rya Cibitoke, komine Ntahangwa, mu gisagara ca Bujumbura, rikaba rifise inyubakwa nziza cane igeretse rimwe, yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifise n'ingazi ziduga mu gice co hejuru.

Mu kibuga c'ishure ritoya rya komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo ashinze igiti kimanitse ko ibendera ry'igihugu kandi rifise amazu maniniya yubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure ritoya, rya komine Mwumba, intara ya Muyinga, rikaba rifise inyubako y'ishure nini, yubakishijwe amatafari ahiye, kandi iboneka ko ishaje, yamaze kusenyuka igisenge.

Ishure ritoya rya Mutumba mu ntara ya Bujumbura. Rikaba rifise inyubakwa yubakishije amatafari ahiye, rikaba ryubatswe mu misozi, hakaba hateye ibiti vy' imikaratusi.

Ishure ritoya rya mushasha ya mbere ry'abahungu rikaba rifise ikirasi cubakishijwe amatafari ahiye, ryicayemwo umwana w'umuhungu mbere yiwe hari igitabo c' umwigisha kandi nikaye yigiramwo.

Ishure ritoya rya Buterere ya mbere, mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubako zubakishijwe amatafari aturiye kandi rifise n'imisipi isize irangi ry'igitare, kandi rikagira n'imbuga nini.

Ishure ritoya rya Komine Cibitoke mu ntara ya cibitoke, rikaba rifise inyubako yubakishijwe amatafari ahiye kandi rikagira n'urubaho rurerure rwirabura, hakaba harimwo n'intebe atabanyeshure bazicayeko.

Kw'ishure ritoya ryo mu gisagara ca Bujumbura bitiriwe Mutima Mweranda, abana batoya bazindutse bambariye noheli, bambaye udukofero n'udushati tw'ubururu tugaragaza umusi mukuru wa noheli.

Ishure ritoya rya Nyakabiga ya kabiri mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubako nini kandi ifise icumba kinini co kuriramwo c'abigisha igihe baje mu karuhuko kikaba gisharije amabara.

Ishure ritoya rya rise mutima mweranda ryo mu gisagara ca Bujumbura rifise inyubako nini nziza cane rifise ikibaho cirabura kandi rikagira n'intebe nyishi zigiye zitandukanye abana bicarako.

Ishure ritoya rya komine Vumbi mu ntara ya Kirundo, rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye kandi rikagira n'urugi rw'icuma rusize irangi ritukura.

Ishure ritoyi ryo ku Mukoni, komine Muyinga, intara ya Muyinga rifise imbuga nini ishinzemwo ibiti bibiri biriko idarapo ry'Uburundi n'idarapo ry'ubumwe, kandi munsi yaryo hahagaze abasore babiri.

Ishure ritoya rya komine Ntega, mu ntara ya kirundo, rifise Amabombo atatu y'Amazi, kandi ikaba rifise n'uruzitiro rwubakishijwe Amatafari aturiye, hakurya yaho hariho Inzu nini igeretse kabiri.

Ishure ritoya ryo mu Kinama, mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubako igeretse gatatu, yubakishijwe amatafari aturiye, kandi ikagira n'inkingi, zisize irangi ry'ubururu.

Ishure ritoya rya Rohero mu gisagara ca Bujumbura bitiriye mutima mweranda, rikaba rifise abana b'abanyeshure bicaye hasi, umwarimu wabo ariko aragerageza kubigisha amasomo.

Ishure ritoya rya komine Muyebe, mu ntara ya Muramvya rikaba rifise urubaho rwirabura, rwanditse ko ibiharuro n'indome, kandi abanyeshure bakaba bari mw'ishure n'abarimu.

Ishure ritoya rya komine Butezi mu ntara ya Bujumbura, rikaba rifise inyubako nziza cane isharije amabara, rikaba rifise n'ikibaho kinini cirabura gicafyeho ibizinu, kandi rifise n'intebe z'abanyeshure.

Ishure ritoya ryubatse kumutumba shore komine gitobe muntara ya kirundo ,rikaba rifise inyubako zubakishijwe amatafari ahiye ,rikagira nikigega camazi kugirango abana b’ishure babashe gukaraba.

Ishure ritoya rya komine Muyange rifise inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, zifise n'imisipi y'igitare kandi harimwo intebe z'imbaho ariko abanyeshure ntibaraja mw' ishuri.

Ishure ryisumbuye, rya Musema, mu ntara ya Muyinga, rikaba rifise inyubako igeretse kabiri, kandi yubakishijwe amatafari ahiye; kagira n'ikibuga, c'umupira w'amaboko.

Ishure ritoya ryubatse ku mutumba Buhoro komine Bwambarangwe intara ya Kirundo rikaba rifise imbuga nini cane imezemwo ivyatsi bisa n'aho vyumye kandi ikagira n'amazu yubakishije amatafari ahiye.

Ishure ritoya ryo ku mutumba Kimeza muri komini Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo, rikaba rifise inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari ahiye, kandi hakaba hari nizindi nyubako nto nto ziri imbere yazo.

Ishure ritoya rya Mushasha ya mbere ryubakishijwe amatafarahiye nigeretse rimwe kandi mbere yaho hari giti gishinze kimanitseho ibendera ry'igihugu kandi yo nyubakwa ifisa amadirisha manini.

Ishure ritoya rya komine Muyira ryubakishijwe amatafari aturiye, rikagira n'imisipi isize irangi ryera, kandi rifise imirima iteyemwo ibigazi n'ibindi bihingwa bikenewe.

Ishure ritoya ryo mugisagara ca Bujumbura muri Rohero ryitiriwe ishure ry'abafaransa, rikaba rifise inyubako nziza cane isize amabara y'igitare kandi rikaba rifise intebe zifatanye n'imeza zazo.

Iryo shure nyene rya shoreye muri komine gitobiye mu ntara ya kirundo rikaba rifise inyubakwa nini ziza cane zubakishijwe amatafari ahiye, kandi zikaba rifise n'urubaho runini rwirabura rwanditseho indome.

Ishure ritoya rya komine Nyabikere rifise inyubako zishaje zubakishijwe amatafari ahiye n'urubaho runini rwanditseko indome kandi rifise amadirisha manini, hasi ubona ko isima yamenaguritse.

Ishure ritoya rya Nyagatovu rifise inyubako ndende cane mu burebure kandi ryubakishijwe amatafari aturiye, rikagira imiryango ibiri ihanganye minini, rikagira n'amadirisha manini.

Ishure ritoya rya komine Nyarusange mu ntara ya Gitega, rifise amazu yubakishijwe amatafari ahiye rikagira n'ikigega c'amazi, gituma abana bakaraba igihe bavuye gukina.

Ishure ritoya rya komine kanyosha mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubako nziza yakijambere igeretse kabiri, kandi rikaba rifise n'ingazi ziduga zigiye mu gice co hejuru.

Ishure ritoya rya komine Ndava mu ntara ya Bururi ryubakishijwe amatafari ahiye rikaba rifise urugi rw'icuma rwugaye rusize ibara ritukura, kandi rukaba rwanditseko ibiharuro 2 n'urudome A.

Ishure ritoya rya komine Gitobe mu ntara ya Kirundo rikaba rifise inyubako zishaje kandi kumadirisha yayo hakaba hamanitseho ibipapuro biriko indome zigisha abana gusoma n'ukwandika.

Ishure ritoya rya Mukoni komine Muyinga intara ya Muyinga rikaba rifise inyubakwa igeretse kabiri kandi ikaba ifise n'ingazi ziduga, yubakishijwe amatafari aturiye.

Ishure ritoya rya Budahunga, umutumba Mukenke, komine Bwambarangwe, intara ya Kirundo, rikaba rifise inyubako nziza cane, isize amarangi agiye atandukanye, harimwo igitare, hakabamwo n'irangi ritukura.

Ishure ritoya rya komine Ntega, mu ntara ya Kirundo, rifise inyubako zihanganye, zubakishijwe amatafari aturiye. Zifise amadirisha maniniya akozwe mu vyuma n'inzugi z'ivyuma.

Ishure ritoya rya Kanyinya, komine Kirundo, mu ntara ya Kirundo, rikaba rifise inyubakwa, zisize amabara atukura nay'igitare, kandi imbere y'aho hahagaze imodoka, ifise ibara ry'uruvuzo.

Ishure ritoya rya Kiriri mu gisagara ca Bujumbura rigizwe n'inyubako zigeretse kabiri kandi rifise n'ingazi zo kudugirako ubona ko ar' ishure ritey' igomwe kandi rifise n'ibara ry'igitare.

Ishure ritoya rya Magarama ya kabiri mu komine ya Gitega, intara ya Gitega, ikaba ifise inyubakwa igizwe n'inzu ndende, igeretse rimwe, ikaba ifise ingazi ziva hasi ziduga mu gice co hejuru.

Ishure ritoya, rya Mukoni, komine Muyinga, intara ya Muyinga; rifise imbuga nini, ishinzemwo ibiti bibiri, bimanitseko idarapo ry'igihugu n'idarapo ry'ubumwe, kandi hirya y'aho, hakaba hari igiti c'umwembe.

Ishure ritoya rya Mushasha ya mbere, mu ntara ya Gitega, ifise inyubako nziza cane yubakishijwe amatafari ahiye. Ikaba igeretse kabiri, ifise n'imisipi isize irangi ry'ubururu.

Ishure ritoya rya nyarusange mu ntara ya gitega, abana b'abanyeshure bazindukiye kw' ishure bafise udusakoshi tumanitse ku nyubako yaryo yubakishijwe amatafari ahiye ikagira n'amadirisha manini.

Ishure ritoya rya komine Gitobe ryubatswe iruhande yamashamba manini afise ibiti birebire vyimikaratusi, rikaba rifise inyubako zubakishijwe amatafari yubururu, zifise amadirisha minini n'inzugi zivyuma.

ishure ritoya rya komine Muyovozi rifise inyubako zubakishijwe amatafari aturiye kandi mu kibuga caho harimwo abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure bariko barakina.

Ishure ritoya rya komine Ntahangwa muri Nyakabiga ya kabiri rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye rikagira urugi runiniya rw'icuma rusize irangi ry'igitare.

Inyubako y'ishure ritoya, rya komine Bugabira, mu ntara ya kirundo, ryubakishijwe amatafari ahiye; rifise inzugi z'ivyuma, zuguruye, kandi rifise n'amadirisha y'ibiyo; imbere y'aho, hakaba hari ibarabara ririko rirasanwa.

Ishure ritoya rya Nyakabiga ya mbere, mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikagira n'umusipi usize irangi ry'umuhondo wijimye; kandi ku ruhome, hakaba hamanitse impapuro zibiri nini, rumwe rwanditseko indome, urundi rwanditseko ibiharuro.

Ishure ritoya rya komine Rumonge intara ya Makamba, rifise inyubako nziza cane isharijwe amabara y'igitare kandi ikaba ifise n'imeza n'intebe abana bicaramwo.

Ishure rito rya Rohero ryitiriwe umushaha wacu mu gisagara ca Bujumbura ryubakishijwe amatafari ahiye abana bicaye hasi ku mikeka mwarimu wabo ariko arabasigurira.

Ishure ritoya rifise imbuga nini rikagira urugi rw'icuma rwo kw'irembo kandi rikaba rifise inyubako zibiri zifatanye imwe ifise amabara atukura n'ayera, kandi rikagira n'ibiti biteye inyuma.

Ishure ritoya rifise inyubakwa nziza isharije amabara y'igitare .Hakaba harimwo intebe zigeretse ko ibitabo vy'abanyeshure . Hakaba harimwo n'icupa ry'inzoga umwarimu yigishirizako abanyeshure ababwira ko yokunywa inzoga ari bibi.

Ishure ritoya rya komine Bubanza mu ntara ya Bubanza ryubatswe musi y'ibigazi rikaba rifise inyubako yubakishijwe amatafar'ahiye rikaba ifise n'amadirisha manini ikagira n'ivyuma bifashe amabati

Ishure ritoya rya komine Gashoho mu ntara ya Muyinga, rifise inyubako zisharije amabara kandi rikagira n'ingazi ziduga zija mu bindi bibanza vy'amashure. Kandi abanyeshure ntibarahagera.

Ishure ritoya ryo mu gisagara ca bujumbura muri rohero ryitiriwe ishure mpuzamakungu rifise urubaho rwa kijambere rwirabura rwanditse ko ibiharuro mu mwaka wa gatandatu.

Ishure ritoya rya komine Rumonge mu ntara ya makamba rikaba rifise inyubakwa nziza cane isize amabara igeretse rimwe kandi ifise inzugi z'ubururu ikagira n'ingazi iduga mu gice co hejuru.

Ishure ritoya rya Nyarusange komine Nyarusange mu ntara ya Gitega rifise inyubakwa nini cane kandi ubonako zishaje, zimwe zubakishijwe amatafari ahiye zikagira imbuga nini hakaba hateye n'ibiti vyibigazi.

Iteritoriya ryo mu gisagara ca Ngozi mu ntara ya Ngozi, ifise inyubako ya kijambere igeretse kabiri kandi ifise amabara atandukanye, ikaba rifise n'ingazi ziduga zija mu bice vyo hejuru.

Ishure ritoya ryubatse mu misozi hagati y'ibiti vyinshi abana baragenda bambaye umwambaro w'ishure wa kaki, kandi hateye ibiti vy'imikaratusi vyinshi bihakikije.

Ishure ritoya ryo mu gisagara ca bujumbura ryitiriwe umutima mwiranda rikaba rifise inyubako nziza cane isize amabara, kandi ikaba ifise n'amadirisha manini, ariko ibitambara birindi zuba.

Ishure rya komine Rutegama, Rifise imbuga Nini yuruharabuga, Mbere yaho haramazu yubakishijwe Amatafari ahiye, Kandi hari Abana bariko barahakinira Hateye N'Igiti kirekire kitagirako ikintu.

Mu mbuga y'ishure ritoya rya Mushasha ya mbere muri komine Gitega mu ntara ya gitega hashinzemwo ibiti bibiri bimanitse ko amabendera abiri rimwe ry'igihugu irindi ry'ubumwe bw'abarundi.

Ishure ritoya rya komine Gitobe rifise inyubako ndende cane kandi imfise impome zisize irangi ry'igitare n'iry'ubururu, n'inkingi zaryo, kandi ku ruhande hakaba hateye ibiti vyinshi.

Inzira ndende igana kw'ishure ritoya rya komine Muyebe rikaba ririmwo abana b'abanyeshure babiri b'abakobwa bambaye impuzu zirabura, kandi imbere yaho hakaba hubatse amashure meza cane.

Ishuri ritoya rya Musinzira komine Gitega mu Ntara ya Gitega, rikaba rifise imbuga nini irimwo utwatsi dutoya dutotahaye, ikaba ifise inyubako nziza ziteye amabara zifise amabati y'urwatsi rutoto.

Ishure ritoya ryo mu kinama mu gisagara ca bujumbura rifise impome zisize amabara y'igitare nay'umuhondo kandi rifise urugi rw'icuma rusize irangi ry'ubururu.

Ishure ritoya rya komine Ndava, ryubatse munsi y'Ibiti vy'Ibigazi kandi ryubakishijwe amatafari ahiye, mbere yaho hakaba hashinze Igiti kimanitse ko Ibendera ry'Igihugu munsi yaryo ririko Abana batatu.

Ishure ryisumbuye rya Nyarunazi komine Busoni mu ntara ya Kirundo rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye kandi rikagira n'urubaho rwirabura runini rwanditseko amajambo y'igifaransa.

Muri komine nyamurenza, baguze ikibanza co kubakamwo ishure ryisumbuye, riri kirimwo ivyatsi hirya yaho hakaba hateye ibitoke, hagati hakaba hashinzemwo igiti kirimwo ibendera ry'igihugu.

Ishure ryisumbuye rya komine Ndava mu ntara ya Bururi rifise inyubakwa ubona ko ishaje ariko isize ibara ry'umuhondo, ikaba ifise ikibaho cirabura n'intebe zirimwo abanyeshure bicarako.

Ishure ryisumbuye rya mutanga yubumanuko rifise inyubako nziza cane igeretse rimwe yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifise imisipi isize ibara ry’igitare kandi imbere yaho hakaba hashinze igiti kirekire.

Ishure ry'isumbuye rya komine Buhiga mu ntara ya Karusi, rifise urubaho runini rw'irabura rwanditseh'indome ,hakaba har'intebe n'imeza ariko abanyeshure na mwarimu bo ntibaragera mw' ishure.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, rifise inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, rikagira ibisenge bibiri bisa n'aho bitandukanye kandi rikagira n'amadirisha manini cane.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura ryigisha ibijanye n'ikorana buhinga no gutumatumanaho hakaba harimwo amamashine menshi cane bakoresha mu kwiga.

Ishure ryisumbuye rya komine Gitega, mu ntara ya Gitega, rifise inyubako zubakishijwe amatafari ahiye kandi rifise n'amadirisha manini y'ibiyo, kandi rikagira n'uruzitiro rwubakishijwe amabuye.

Ishure ryisumbuye rya komine Matana intara ya Bururi, rikaba rifise ububiko bw'ibitabo, kandi mwarimu akaba ariko yandika ategura ibibazo vy'umwaka urangira.

Ishure ryisumbuye rya Ntahangwa komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, rifise uruzitiro rwubakishijwe amatafari kandi inyuma yarwo hateye ibiti vy'imikaratusi, rikaba rifise n'ikibuga kininiya c'umupira w'amaguru.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kinindo, mu gisagara ca Bujumbura, ryitiriwe Mutima mweranda, rifise inyubakwa nziza cane, isharije amabara, kandi rifise icumba c'ukwigiramwo, kirimwo abana b'abanyeshure, bambaye umwambaro w'ishure.

Ishure ryisumbuye rya Ngagara ya gatatu mu gisagara ca Bujumbura rifise inyubako zisharije amabara y'igitare n'ay'ubururu kandi hateye ibiti vy'umuyembe n'igiti c'umukaratusi kiri mbere mu marembo.

Ishure ryisumbuye rya komine butihinda mu ntara ya muyinga irifise inyubako zisize irangi ry'igitare n'iritukura kandi ruhande yaho hakaba hateye ibiti vy'imikaratusi.

Ishure ryisumbuye, rya Kiriri, mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubako igeretse kabiri; kandi ifise ivyumba vyinshi, abanyeshure bigiramwo; ikagira n'ikibuga c'umupira w'amaboko, gihagazwemwo n'abanyeshure benshi.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kinindo ryitiriwe Mutima mweranda mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise inyubako z'uburaro nziza cane ivyumba binini birimwo ibitanda bigiye bigeretse kabiri kabiri.

Ishure ry'isumbuye rya komine rumongi mu ntara ya makamba rikaba rifise inyubako ndende kandi nini nziza cane isize amabara y'umuhondo n'igitare imbere yaho hakaba hateye n'igiti c'ikigazi.

Ishure ryisumbuye, ryo mu Mabanda, mu ntara ya Rutana, rikaba rifise uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye n'amabuye; kandi mw'irembo, hakaba hateye igiti, ikaba ifise n'inyubako nziza zinini.

Ishure ry'isumbuye rya Ngagara ya gatanu mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubako zigeretse rimwe kandi zubakishijwe amatafari ahiye, mbere yaho hateye igiti kirekire kandi gitotahaye.

Ishure ryisumbuye rya komine Gitega, intara ya Gitega, rifise imbuga nini iteyeho ivyatsi kandi ifise inyubako nini cane, yubakishijwe amatafari ahiye, ifise n'amadirisha manini.

Ishure ry'isumbuye rya komine Vumbi mu ntara ya Kirundo, rifise inyubako zigizwe n'amazu menshi yubakishijwe amatafari ahiye, kandi rikaba rifise n'ikibuga giteyemwo ivyatsi vyinshi.

Ishure ryisumbuye bitiriye ishure ry'Abafaransa riri muri rohero mu gisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa. Rikaba ryigishwamwo n'umwarimu w'umuzungu kandi abanyeshure baramukurikiye.

Ishure ryisumbuye rya komine butezi mu mwaka w'icenda rifise ikibaho cirabura canditseko ikibazo c'ikirundi insomerwa, imura ngendakumana na mpundu bararyamye.

Ishure ryisumbuye ryo mu Buyenzi ry'abasiramu rifitaniye amasezerano na Leta, abana b'abanyeshure bambaye umwambaro w'igitare ku mitwe yabo, n'amashati y'igitare bakaba bafise n'amajipo y'icatsi y'urwatsi rutoto.

Ishure ryisumbuye rya Rusarasi komine Busoni mu ntara ya Kirundo, rifise inyubako zubatswe neza zisize amarangi y'igitare n'umugina kandi zikagira n'ibiti biteye iruhande yaho.

Ishure ryisumbuye, Nderabigisha rya Mukenke, muri komine Bwambarangwe, mu ntara ya Kirundo, rikaba rifise uruzitiro, rwubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye; kandi rikaba rifise, n'ikibuga c'umupira w'amaguru.

ishure ry'isumbuye rya komine Mwaro intara ya Mwaro, yubakishijwe amatafari ahiye kandi rigeretse kabiri, rikaba ari rirerire mu burebure rikaba rifise n'ikibuga giteyemwo ibiti bitotahaye.

Ishure ry'isumbuye rya mutanga y'uburaruko mugisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa nziza cane zifise ibirasi vy'amashure binini vyagutse bifise amadirisha manini y'ibiyo.

Ishure ryisumbuye rya komine kamaramagambo, rikaba ryubatse hagati yudusozi, rikaba rifise inyubakwa nziza cane zikomeye zubatswe muri sima kandi hagati yinyubako niyindi hakaba hacamwo ibibanza.

Ishure ryisumbuye rya komine mwaro intara ya mwaro rikaba rifise inyubakwa nziza cane zisize amabara y'igitare hakaba harimwo urubaho rwirabura n'intebe nziza abanyeshure bicarako.

Ishure ryisumbuye rya Ngozi komine Ngozi rifise inyubako nziza cane ifise ikirase giteye amabara y'igitare n'ubururu, kandi gifise ikibaho cirabura harimwo n'intebe nini.

Ishure ryisumbuye rya komine Cibitoke mu ntara ya Cibitoke rikaba ryubatse neza rifise amadirisha manini akaba harimwo intebe z'abanyeshure n'akabati kanini ikaba ifise n'amasanamu mfashanyigisho.

Ishuri ryisumbuye rya komine Muyinga intara ya Muyinga rifise inyubako igeretse kabiri, ifise amabara y'ubururu n'ay'igitare kandi imbere yaho hateye ibiti binini vy'umunyinya hirya yaho hakaba hari nzu nini.

Ishure ryisumbuye rya Nyakabiga ya kabiri mu gisagara ca Bujumbura. Ifise inyubakwa nini yubakishijwe amatafari ahiye, ikagira urubaho runiniya ruva mu mfuruka imwe rukagera mu yindi.

Ishure ryisumbuye rya komine Nyakabiga rikaba rifise inyubako zubakishije amatafari aturiye , rikaba rifise n'amadirisha manini manini kandi hakaba harimwo n'intebe kandi abanyeshure bakaba basohotse.

Ishure ryisumbuye rya komine Butaganzwa, rifise inyubako zubakishijwe amatafari ahiye n'inzugi z'ivyuma n'amadirisha, kandi rikaba riteweho ibiti birebire vy'icatsi kibisi.

Ishure ryisumbuye rya Kinindo mu gisagara ca Bujumbura ryubatse iruhande y'ibarabara ryi kaburimbo kandi hateye ibiti by'ibigazi akaba hari n'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure ryisumbuye ryomutanga yuburaruko rifise inyubako nziza cane igeretse rimwe kandi isize amabara ikaba ifise ikibuga ciza iruhande hateye paskarama hirya yaho hakaba hara ibiti birebire vyumukaratusi.

Ishure ryisumbuye rya Nyakabiga ya mbere mu gisagara ca Bujumbura rifise inyubako zubakishijwe amatafari ahiye rikagira amadirisha manini imbere yaho hateye ibiti binini bitotahaye, kandi hakaba hashinze ibiti bibiri bimanitseko idarapo ry'igihugu kandi n'irindi ry'ubumwe.

Ishure ryisumbuye, rya Nyakabiga ya kabiri, rifise ikirasi kininiya, gisize ibara ry'umuhondo, n'ikibaho cirabura; imbere hahagaze abanyeshure, bafise impapuro zanditseko amajambo abandi bicaye mu ntebe.

Ishuri ryisumbuye rya Ngozi komine Ngozi mu ntara ya Ngozi, rifise inyubakwa nziza cane zubakishijwe amatafari ahiye kandi zigeretse rimwe zifise n'uturima twiza cane.

Ishure ryisumbuye rya Nyarunazi komine busoni mu ntara ya Kirundo rifise inyubakwa yubakishijwe matafari aturiye ifise inzogizibyuma kandi rigeretse rimwe nishure rininiya cane.

Ishure ry'isumbuye rya komine bwambarangwe mu ntara ya kirundo rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye kandi abanyeshure bakaba bahagaze imbere y'ibendera ry'igihugu c'uburundi baririmba indirimbo y'igihugu.

Ishure ryisumbuye, rya komine Nyabiraba, mu ntara ya Bujumbura; rikaba rifise uruzitiro rwahombotse igice kimwe, kandi urundi, rukaba rwubakishijwe amatafari ahiye n'amabuye.

Ishure ryisumbuye rya komine Ndava mu ntara ya Bururi, rikaba rifise inyubako zikomeye cane zisize amabara y'igitare, n'ayandi y'umususirane zikaba zifise inzungi z'ivyuma zisize ibara ry'ubururu.

Ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca bujumburaryitiriwe umushaha wa kristo rikaba rifise inyubako ndende igeretse kabiri rikaba hashinze ibendera ry'igihugu c'uburundi n'ayandi mabendera aryiyatandukanye akaba hazindukiye uruukino umupira w'amaboko ruhuza imigwa ibiri abambaye impuzu z'igitare n'impuzu z'umuhondo.

Ishure ryisumbuye rya komine Nyarusange mu ntara ya Gitega rikaba rifise inyubakwa ndende igeretse rimwe kandi yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifise imisipi isize ibirangi ry'igitare abanyeshure bari munsi yayo.

Ishure ryisumbuye rya komine Nyarusange mu ntara ya Gitega ryubakishijwe amatafari ahiye, rifise amadirisha y'icuma asize irangi ry'ubururu kandi mu kibuga hakaba hateye n'igiti.

Ishure ryisumbuye rya nyakabiga ya mbere mu gisagara ca bujumbura, rikaba ryubakishijwe amatafari aturiye kandi rifise idirisha ry'ivyuma rifise ibiyo bimwe vyamenetse, kandi ubonako rishaje.

Ishure ryisumbuye rya Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura rifise imbuga niniya kandi iteyemwo ibiti bitotahaye imbere yaho hari amazu yubakishijwe amatafari ahiye kandi isakaje amategura.

Ishure ry'isumbuye rya komine Gitobe mu ntara ya Kirundo rikaba rifise inyubako ifise ivyumba vy'ubwigiro bishize irangi ry'umuhondo rikagira ikibaho cirabura canditseko ikibazo c'ikirundi.

Ishure ryisumbuye rya komine Nyamurenza, rifise inyubaka zubakishijwe amatafari ahiye kagira n'amadirisha y'ibiyo kandi rikaba rifise n'ikigega c'amazi kihari bavomamwo.

Ishure ryisumbuye ryakiriri mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura, rifise ingazi ziduga zigana ku ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye rikagira n'amadirisha manini.

Ishure ry'isumbuye rya Kinindo, mugisagara ca Bujumbura ryitiriwe Mutima Mweranda, rikaba rifise Inyubako nziza zakarorero, zifise ivyumba vyokwigiramwo, bifise amadirisha manini, bikagira n'akabati , bifise n'intebe za kijambere.

Ishure ryisumbuye ryo mu ngagara y’icenda ry’ubatse iruhande y’ibarabara ryikaburimbo rikaba rifise inyubako itararangira yubakishijwe amatafari ahiye kandi imbere yaho hakaba hateye ibiti vyibigazi

Ishure ryisumbuye, rya komine, rya Budahunga, muri komine Bwambarangwe, mu ntaraya ya Kirundo; rikaba rifise inyubakwa, zubakishijwe amatafari ahiye; kagira urubaho runini, rwirabura, ruriko ikirangaminsi c'ibibazo.

Ishure ryisumbuye ryo muri Rohero mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubako igeretse kabiri mu gice co hejuru, ikaba yubakishije amatafari ahiye kand' ikab' ifise n'ivyuma birinda abanyeshure kugira ngo ntibakoroke.

Ishure ryisumbuye riri muri Rohero yambere yitiriwe Umushaha wacu rikaba rifise inyubakwa nziza risize ibara ryigitare rikaba rifise urubaho rurerure rwirabura nintebe nziza cane.

Ishure ryisumbuye rya Kinindo mu gisagara ca Bujumbura bitiriwe Mutima Mweranda. Ikaba ifise inyubakwa irimwo uburaro, burimwo ibitanda bigeretse kabiri, Kandi rikagira n' amadirisha manini.

Ishure ryisumbuye ryo mu Marembo mu komine Busoni mu ntara ya Kirundo, rikaba rifise inyubako zubakishijwe amatafari aturiye, zifise inzugi z'ivyuma zisize ibara ry'ubururu kandi mbere yaho hateye igiti c'umuyembe.

Ishure ryisumbuye rya komine Nyanza-Lac rifise intebe nyinshi kandi ryubakishijwe amatafari ahiye, rifise inzugi z'ivyuma zuguruye n'amadirisha abiri manini manini yubakishijwe ivyuma.

Mu kirasi c'umwaka w'Icenda mw'Ishure ryisumbuye mu gisagara ca Bujumbura, muri nyakabiga umwarimu yatangiye kwigisha, imbere hari ikibaho c'irabura kandi abana bambaye umwambaro w'ishure bufise ishati ryera n'amajipo y'ubururu

Ishure ryisumbuye rya komine rutegama, ifise inyubako igeretse rimwe, kandi ikaba ifise amadirisha y'ivyuma, n'ibiyo kandi n'inzugi z'ivyuma, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca Bujumbura mu Kinindo, yitiriwe Mutima Mweranda rifise ikirasi gisiz'ibara ry'igitare, rifise urubaho rusize ibara ry'icatsi, umwarimu ariko yigisha abanyeshure nabo barakurikiranye.

Ishure ryisumbuye, rya Mushasha, mu ntara ya Gitega, komine Gitega, rikaba rifise inzu nini, iboneka ko imaze gukura; kandi, ifise inzugi z'ivyuma, zisize irangi ry'ubururu, handitseko umwaka w'indwi.

Ishure ryisumbuye rya komine Vumbi mu ntara ya Kirundo, rikaba rifise inyubakwa ifise ikirasi gisize irangi ry'umuhondo kandi harimwo ikibaho cirabura canditseko ibi kibazo.

Abanyeshure b'ishure ryisumbuye rya Rusarasi komine Busoni mu ntara ya Kirundo, bari hanze batonze bakoze umuzingi, umwarimu wabo nawe ari hagati ariko arabigisha.

Ishure rito ya ryakomini buhiga mu ntara ya karusi rikaba rifise inyubakwa nini yubakishijwe amatafari ahiye imfise n'intebe zigiye zitandukanye abana b'ishure b'icaramwo.

Ishure ryigisha indimi, rya Kirundo, muri komine Kirundo, mu ntara ya Kirundo; ryubakishijwe amatafari ahiye, rikagira urugo rwubakishijwe amabuye, rufise inzugi z'ivyuma.

Ishure ryisumbuye rya Nyarusange mu ntara ya Gitega muri komine Nyarusange, ifise inyubakwa igeretse rimwe kandi ifise ingazi ziduga mu gice co hejuru, ikaba isize irangi ry'igitare.

Ishure ryisumbuye rya Kinanira yambere , komine Musaga muntara ya Bujumbura, ikaba ifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye, nziza cane zifise nim'isipi isize ibara ry'igitare.

Ishuri ryisumbuye rya komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke rikaba rifise inyubakwa nziza cane ifise ibirasi vy'amashure bisize amabara y'umuhondo n'igitare rikaba rifise n'urubaho rwirabura.

Ishure ryisumbuye rya komine Ndava, mu ntara ya Bururi, rifise inyubako nini kandi nziza cane. Ivyumba vyo kwigiramwo bisize amabara y'igitare n'amatara amurika mwijoro, kandi rikaba rifise n'urubaho rwirabura.

Ishure ryisumbuye, ryo muri komine Nyanzarake, mu ntara ya Makamba; rikaba rifise uruzitiro rwubakishijwe amabuye, rukaba rufiseho igicapo gicafyeho abanyeshure, rikaba ryanditseko ngo " Murakaza neza kw'ishure ryisumbuye ry'akarorero rya Makamba".

Ishure ryisumbuye rya Mutanga y'ubumanuko mu gisagara ca Bujumbura rifise ikirasi kinini gisize ibara ry'igitare kandi rifise n'urubaho runiniya rwirabura rwanditseko ibiharuro rikagira n'intebe zishaje.

Ishure ryisumbuye rya Ngagara ya gatanu, rikaba rifise inyubako ndende igeretse kabiri yubakishijwe amatafari ahiye, n'ibiyo vy'ubururu, kandi ikaba ifise imbuga nini ishinzemwo igiti kiriko ibendera ry'igihugu.

Ishure ryisumbuye ryo mu kinindo mu gisagara ca Bujumbura bitiriwe Mutima Mweranda. Rifise icumba c'umunyamabanga kirimwo intebe nziza kandi kirimwo n'amameza kikagira n'ibikoresho abanyeshure bakenera.

Ishure ryisumbuye rya Kiriri rigeretse gatatu, ryubakishijwe amatafari ahiye n'amadirisha manini cane, kandi imbere y'aho hakaba hari kibuga c'umupira w'amaboko, ku mpande hakaba hakikijwe n'ibiti bitotahaye.

Ishure ry'isumbuye rya komine Rumonge mu ntara ya Makamba rikaba rifise inyubako zubakishijwe amatafari ahiye kandi hakaba hari n'izindi nyubako zisize amarangi y'igitare nayirabura kunzugi.

Ishure ryisumbuye ryo ku Mutanga ya ruguru, mu gisagara ca Bujumbura, ifise inyubako nini ifise amadirisha yagutse, y'ibiyo ikagira n'ibitambara bifuka izuba, ikaba ifise abanyeshure bambaye umwambaro w'igitare n'ubururu.

Ishure ryisumbuye rya nyakabiga ya kabiri rikaba rifise umurima munini uteyemwo ibiti bigiye bitandukanye harimwo ibiti vy'amamiyembe n'ivyo amavoka, kandi hakaba hari n’ihene irikira harisha.

Ishure ryisumbuye rya Kinindo mu gisagara ca Bujumbura ryitiririwe Mutima Mweranda. Rifise inyubako nziza cane risize amabara Kandi abanyeshure bari mwishure umwarimu wabo Ari mbere yabo ariko arabigisha.

Ishure ryisumbuye rya komine Gitega mu ntara ya Gitega rikaba rifise ikirasi gifise ibibaho binini bibiri kandi rikaba rifise n'amatara ane yaka cane, rikagira n'intebe zitarimwo abantu.

Ishure ry'isumbuye rya Kirundo komine kirundo, mu ntara ya kirundo, rikaba rifise inyubakwa nini zubakishijwe amatafari ahiye, n'izindi zifise imiryango isize amabara y'igitare.

Ishure ryisumbuye ryo muri rohero ryitiriwe Umushaha Wacu, rikaba rifise inyubaka nziza cane zifise ivyumba vy'uburaro biteye igomwe. Harimwo ibitanda bigeretse kabiri kabiri bifise imifariso n'amashuka y'ubururu.

Ishure ryisumbuye, rya Kinindo ryo mu gisagara ca Bujumbura, ryitiriwe Mutima mweranda, rikaba rifise inyubakwa nziza cane, rifise amatara agira umuco mwinshi, kandi ikagira n'ibitanda bigiye bigerekeranye, birimwo n'imifariso.

Ishure ryisumbuye rya Rohero ya mbere mu gisagara ca Bujumbura, rifise intangaro nini irimwo umunyeshure ariko aragenda agana inyubako y'ishure nini yubakishijwe amatafari ahiye kandi igeretse rimwe, imbere y'aho hashinze igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu.

Ishure ryisumbuye, ryo muri Rohero mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura, ryitiriwe umushaha wacu; rikaba rifise inyubakwa nini, nziza, ikaba ifise icumba kinini, gisize amabara; umwarimu ariko abigishiriza ku gitambara.

Ishure ryisumbuye rya komine Rutegama rifise inyubakwa zubakishijwe amatafar 'ahiye kandi rifise ikibaho kinini cirabura rikarya n'urugi rw'icuma rwuguruye rusize irangi.

Ishure ry'imyuga rikorera mu gisagara ca Bujumbura mu gisata co gushona, rikaba rifise icumba kinini giteretsemwo ama mashine akoreshwa mu mwuga wo gushona.

Ishure ryisumbuye rya Mutakura, mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubako nziza cane zubakishijwe amatafari ahiye, ifise amabati asize irangi ry'icatsi kandi ifise imbuga iteyemwo ivyatsi bitotahaye n'igiti kimeze gitotahaye.

Ishure rya Maramvya mu gisagara ca Bujumbura rifise inyubako igeretse rimwe yubakishijwe amatafari ahiye ikagira imisipi y'igitare mu mbuga hakaba harimwo abana b'abanyeshuri.

Ishure ritoya rya komine Nyabikere intara ya Karusi rifise inyubakwa ifise amadirisha manini yubakishijwe ivyuma kandi ifise impome zisize irangi ry'umuhondo kandi hari mw intebe zitagiramwo abanyeshure.

Ishuhure ry'isumbuye rya komine Gitobe, mu ntara ya kirundo ,rikaba rifise inyubaka imwe ndende ifise imiryango itatu, n'amadirishi icenda ,yubakishijwe amatafari ahiye n'inzugi z'ivyuma.

Ishure ry'isumbuye rya komine butaganzwa rifise inyubako zubakishijwe Amatafari aturiye, n'inzugi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu, kandi mu mbuga hakaba hariko haracamwo Abagabo, n'Abagore.

Ishure ryisumbuye rya kiriri, igisagara ca Bujumbura, rifise Inyubako nziza cane, igeretse kabiri, kandi isharijwe amabara y'ubwoko bwose, ikaba ifise Abanyeshure bato n'Abakuru.

Ishure ryisumbuye ryubatse ku mutumba mugongomanga. Ryubatse hagati y'umusozi n'uyundi, kandi izo nyubako zigenda zitandukanywa n'ingazi umuntu agenda yurira kugirango agere kw' ishure rigira kabiri.

Ishuri ryisumbuye rya mutima mweranda riri mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubako nziza cane kandi mu mbuga yaryo hakaba hashinzemwo amabendera atatu iryi gihugu cacu n'ayandi mabendera.

Ishure ryisumbuye rya kabondo ryo mu gisagara ca Bujumbura rifise uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye kandi rifise n'amazu meza cane yubakishijwe amatafari ahiye fise n'inzugi z'ubururu.

Ishure ryisumbuye rya Carama , komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubako zifise ibirasi vyiza cane bisize irangi ry'umuhondo niry'igitare, rikagira n'urubaho rw'irabura.

Ishure ryisumbuye nderabigisha rya Mukenke komine Bwambarangwe intara ya Kirundo. Abanyeshure bazindukiye mu mikino ngorora mubiri, hakaba hariho imirwi ibiri iriko irakwegana ku mugozi kugirango hagire umurwi utsinda uwundi.

Ishure ryisumbuye rya komine Matana mu ntara ya Bururi rifise inyubakwa nziza cane ziteye igomwe, ririmwo intebe za kijambere, kandi impome zayo zisize amabara rikagira n'ivyuma bimurika amasanamu ku gutangara.

Inyubako z'ishure ryisumbuye, rya Rohero, mu gisagara ca Bujumbura, zikingiriwe n'ibiti bitewe, bitotahaye kandi imbere y'aho, hakaba hari ingazi, zimanuka zija kw'ibarabara.

Ishure ry'isumbuye rya Kiriri mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura rifise inyubako nini igeretse rimwe isize amabara y'igitare kandi imbere yaho hateye ibiti bitanu birebire

Ishure ryisumbuye rya Nyamugari muri komine Gitega mu ntara ya Gitega, yubakishijwe amatafari ahiye rifise n'imisipi y'igitare, rigeretse rimwe kandi rifise uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure ryisumbuye rya Kinindo mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe Mutima Mweranda rikaba rifise ibirasi vyiza cane hakaba harimwo abanyeshure bariko barakurikirana umwigisha ari kurubaho.

Ishure ry'isumbuye rya komine Nyabikere mu ntara yakaruzi rikaba rifise uruzitiro rgubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kaba rifise n'inyubako nyinshi kandi nziza cane zisharije amabara.

Ishure ryisumbuye ryo mu kigobe, mu gisagara ca bujumbura, rikaba rifise inzu mu marembo badandarizamwo ivyo kurya, Abana b'ishure baza kugura iyo basohotse igihe cugukina.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura bitiriye mutima mweranda, mu ntangaro zaho hateye igiti kininiya, kandi no mu mbuga yaryo harimwo ibindi biti imbere yo kugera ku mashuri.

Ishure ryisumbuye, ryo mu Kigobe, mu gisagara ca Bujumbura; rifise inyubako nini cane kandi nziza, ifise amadirisha manini, akaba hateretse ku mameza manini, ama mashine abigisha ivy'ikoranabuhinga.

Ishure ryisumbuye rya Kirundo, mu ntara ya Kirundo, komine Kirundo, rikaba rifise amashure yubakishijwe amatafari ahiye. Mu kibuga hateyemwo ibiti bibiri birebire n'ibindi bibiri bigereranye.

Ishure ryisumbuye rya Rohero, mu gisagara ca Bujumbura, rifise intebe z'ibiti nziza kandi rifise n'urubaho rwirabura, rikagira igisenge gisize irangi ry'igitare, ku mpome hakaba hasizeho irangi ry'umuhondo.

Ishure ryisumbuye rya Butaganzwa mu ntara ya Karusi ryubatswe mu misozi rikikijwe n'ibiti n'amashamba kandi rifise inyubako yubakishijwe amatafari ahiye n'amabati atukura.

Ishure ryisumbuye rya maramvya mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura rikaba rifise imbuga nini cane kandi rikaba ifise n'inyubakwa igeretse rimwe yubakishijwe amatafari ahiye imbere yaho hakaba hateye n'igiti.

Ishure ritoya rya komine Ntahangwa, mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubako ishaje, yubakishijwe amatafari aturiye kandi rifise amadirisha yamenetse ibiyo kandi rikaba rifisemwo n'ibikoresho.

Ishure ryisumbuye ryikorana buhinga ryo mu kamenge rifise ibirasi binini abanyeshure bari mwishure bari kuri mashine bariko bariga ibijanye nubuhinga bwa none

Ishure ryisumbuye ryigisha imyuga mu gisagara ca Bujumbura muri Kamenge, rikaba mu cumba caryo abanyeshure bagiye kwiga ibijanye n' ukwubaka amazu kandi rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure ry'isumbuye ry'ikoranabuhinga ryo mu gisagara ca Bujumbura, abanyeshure bari imbere ya mamashine bariko bariga, kandi mwarimu wabo nawe abahagaze hejuru ariko araberekera abereka ivyabananiye.

Ishure ryisumbuye, ryigisha imyuga, mu gisata co guteka, umugore w'umwarimu, ariko yigisha abana batoya, ukuntu bateka umurete n'ifiriti, kandi bikaba bihimbaye.

Ishure rya kaminuza ry'abikorera utwabo mu gisagara ca Ngozi. Rifise inyubako zibiri zigiye zigeretse kabiri kabiri, kandi mbere yaho hashinze igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu.

Ishure rya kaminuza ry'abikorera utwabo riri mu gisagara ca Bujumbura, mu Kinanira ca kabiri komine Musaga, yitiriwe ibihugu vy'ibiyaga binini, rikaba rifise inyubakwa zigeretse gatatu. Rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisagara ca Bujumbura, mu gisata nderabigisha ,mwarimu yakoranije abanyeshure bicaye hamwe ariko arabigisha akoresheje urubaho, rwa kijambere ,kandi Abanyeshure na bo bamuteze Amatwi.

Kaminuza y'imyuga mu ntara ya gite ga komine gitega mu gisata co gusudira umwarimu ari imbere y'abanyeshure bambaye umwambaro w'akazi, umwo afise urukezo muntoke ariko arabigisha ukuntu babikora neza.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi rifise inyubako nziza cane ziri hagati y'amazu n'ibiti ubonako bitey'igomwe, iruhande hakaba har'ivyatsi bitotahaye utoraba bimeze neza.

Ishure rya kaminuza y'ubuShinwa ryigisha gukora imiduga rikaba rifise imiduga mishasha iriko irakogwa itararangira kandi mu nzu ihari yuguruye ikaba harimwo umuduga w'irabura uhahagaze.

muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu gisata c'indero abanyeshure bazindukiye mw' ishure bariko bariga kandi bari benshi cane ubona ko batekereje bahanze amaso umwarimu

Ishure ry'imyuga ryigisha gushona rifise abanyeshure bambaye umwambaro wakazi bariko barashona, impuzu zifise amabara agiye atandukanye, n'abagabo n'abagore.

Ishure rya kaminuza ryabigenga mu gisagara ca bujumbura muri Ngagara gitiriwe ivyizigiro bya afurika rikaba rifise inyubako igeretse gatatu imbere yaho hahagaze imodoka zibiri zirabura.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi, mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura; rikaba rifise inyubakwa, zifise icumba kinini, c'aho abigisha baruhukira, igihe barangije kwigisha.

Kaminuza y'igihugu c'uburundi riherereye mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura ,Abanyeshure bazindukiye mw'Ishure ifisemwo intebe nyinshi, kandi rifise n'amadirisha manini.

Ishure ryisumbuye nderabigisha rya mukenke, komine bwambarangwe, intara ya kirundo, rifise inyubako zubakishijwe Amatafari aturiye, kagira amadirisha manini yubakishijwe ivyuma ,kaba rifise n'urugo gubakishijwe Amabuye.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu gisatac'ubwigisha rifise inyubako nziza cane zubakishijwe amatafari ahiye kandi zifise n'uturima tuteyemwo utwatsi twiza cane.

Kaminuza y'Uburundi mugisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura ,mugisata kijejwe ibidukikije ,abanyeshure bazindukiye murugendo shure bagiye kwiga ibijanye nibidukikije

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura, hakaba harimwo inyubakwa nziza cane bagisha kubuhinga bwa none kugirango abantu bagendane n'iterambere.

Kaminuza yu Burundi mu Gisagara ca Bujumbura muntara ya Bujumbura mu Gisata cubushakashatsi, ikaba ifise inyubakwa y'ubushakashatsi yubakishijwe amatafari ahiye ikagira inzugi zivyuma.

Ishure ryigisha imyuga mu gisata co kubaza mu cumba co gukoreramwo harimwo abanyeshure bambaye umwambaro w'akazi bafise n'ibikoresho bariko bariga kubaza.

Kaminuza y'imyuga mu gisagara ca Gitega mu ntara ya Gitega mu gisata co gucapa mucumba kinini kirimwo gikorerwamwo umwuga wo gucapa arimwo umunyeshure ariko aracapa igishushanyo ciza.

Ishure kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura mu gisata nderabigisha abanyeshure bazindukiye mu cumba c'ishure bagiye kwiga ariko mwarimu wabo ntarahagera.

Ishure kaminuza ryabikorera utwabo ryo mu ngagara mugisagara ca Bujumbura bitiriye ivyizigiro vya Afrika, rikaba rifise inyubako igeretse kabiri kandi ikaba yubatse muburyo bwa kijambere.

Mu gihugu ca Kenya mu muji wa Nairobi, hakaba hari Inzu nini y'isomero, itatse Amabara, kandi igeretse rimwe, imbere yaho ikaba hari ibiti bihateye vy'imitako, n'ibindi biti birebire biri ruhande yayo.

Muri kaminuza yu Burundi mu Gisagara ca Bujumbura muntara ya Bujumbura mu gisata camagara yabantu, abaganga barimwishure biga ukuntu bogwanya ingwara yivyaduka.

Kaminuza yigenga yo mu ntara ya Ngonzi ikaba yubakishijwe amatafari aturiye kandi ikaba igeretse rimwe, ikaba ifise n'umurima uteyemwo ivyatsi mwiza cane, hirya yaho hakaba hateye ibitoke n'ibigazi.

Iyo kaminuza nyene Ifise ibirasi vyiza cane bigiramwo biba bigizwe namameza maremare nintebe za kijambere Kandi ikagira n’ igisenge ciza itatse amabara yigitare.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi mu gisata nderabigisha mu gisagara ca Bujumbura, rifise ibirasi binini bisize ibara ry'igitare, kandi rikagira n'urubaho runiniya rwirabura abanyeshure bari mw'ishure.

Ishure rya Kaminuza ya Mwaro, ryubatse iruhande y'ibarabara ry'ikaburimbo, rikaba rifise amazu meza cane , yos'arasa kandi rifise amabati asa n'umutuku.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe akarorero ryo mu Ngagara rikaba rifise urugo rusharija amabara atukura, urwatsi rutoto niry'igitare. Kandi rikaba rifise n'urugi rwuguruye rw'icuma.

Muri kaminuza y'igihugu mu ntara ya Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura, mu cumba c'ukwigiramwo hari ikibaho kinini kandi abanyeshure baricaye batagira umwarimu kandi bamaze kurambirwa.

Hafi y'ishure rya kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura hubatse ihoteri ifise amazu ya kirundi kandi hari abana baje kuhatemberera.

Kaminuza y'igenga ya Mwaro mu ntara ya Mwaro ikaba iyubatse hagati y'imirima iteye igomwe harimwo ibitoki kandi ikaba ifise n'amazu asiz'irangi ry'igitare.

Kaminuza nkuru y’igihugu yo kumutanga mugisagara ca bujumbura, ikaba yubatse iruhande yibarabara ricamwo abantu benshi rifise amazu meza asize irangi ry’igitare.

Kaminuza y'uburundi mu gisigara ca Bujumbura, mu gisata nderabigisha bakaba bafise intebe ziriko ibigura bitatu bitatu, ku ntebe Imwimwe kandi hirya hakaba hariho uruhome rusizeko ibara ry'icatsi n'iry'igitare.

Kaminuza y'imyuga mu gisata co gusudira mu ntara ya Gitega, komine Gitega, mu cumba co gukoreramwo, abagabo babiri bambaye imyambaro y'akazi kandi bafise n'inkofera zibarinda umuco.

Ishure rya kaminuza ry'igihugu c'uburundi mu gisagara ca bujumbura rifise inyubako zubakishijwe amatafari ahiye kandi rikagira n'ingazi ziduga zija mu mazu ari hejuru kandi abanyeshure babiri bariko barazidugako.

Ishure rya kaminuza ry'Abigenga ryo mu gisagara ca Bujumbura, ryitwa Ivyizigiro vya Afrika, kandi rikaba riri mu ngagara rifise inyubakwa nziza cane, zifise amabara y'igitare, n'Ubururu.

Ishure rya kaminuza ry'igenga riri mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura, rikaba rifise intebe ziza zigezweho n'abanyeshure bake baryigamwo, ribatswe ku buryo rifise amadirisha manini.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura, rifise inyubako zubakishijwe amatafari ahiye kandi yugajwe urugi rw'icuma handitseko ijambo ubwakiriro.

Kaminuza y'imyuga, mu ntara ya Gitega, komine Gitega, mu gisata co gusudira, mu cumba co gukoreramwo, harimwo abagabo batatu, bambaye umwambaro w'akazi, w'amasarubeti y'ubururu.

Ishure rya kaminuza ry'Uburundi, mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura, mu gisata ndera abigisha akaba ahubatswemwo inyubako zifise amazuma nini amwe ageretse kabiri.

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubako nziza cane ifise icumba c'ubwakiriro yubakishijwe amatafari ahiye ifise n'urugi rw'icuma.

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura, mu gisata co kumenyesha amakuru no gutumatumanako umukozi ari kucuma gifata amasanamu kigafata n'amajwi.

Ishure ritoya rya Nyabiraba rifise imbuga nini iriko irakinamwo abana b'abanyeshure. Ikagira amazu maniniya yubakishijwe amatafari aturiye, ifise n'amadirisha manini.

Inyubako z'ishure rya kaminuza y'igihugu c'uburundi, mu gisagara ca bujumbura yubakishijwe amatafari aturiye, kagira imiryango myinshi n'amadirisha y'ibiyo ikaba igeretse rimwe, ikaba rifise igisata c'indimi n'ubumenyi.

Kaminuza y'imyuga y' Uburundi mu gisagara ca gitega mu gisata c' uburimyi n'ubworozi, bafise imirima minini iteyemwo ibigori n'ibitoki. Kandi hakaba hubatswemwo inzu nini yubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rifise inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye, ikagira namadirisha manini , harimwo abanyeshure bariko bariga kwandika no gusoma umwarimu akaba ar’imbere yabo.

Ishure kaminuza ryabikorera utwabo, riri kumusaga bitiriye Ibihugu Vy'Ibiyaga binini, rikaba rifise inyubako nziza cane, zifise amabati atukura, kagira n'impome zisize amabara y'igitare.

Ishure ryisumbuye ry'igihugu kibanyi c'Ubuganda, rifise inyubako nini cane igeretse kabiri kandi ifise amadirisha maniniya y'ibiyo, ubona ko ari ishure riteye igomwe.

Ishure rya Kaminuza ry'abikorera utwabo ryo mu Ngagara ryitiriwe "Ivyizigiro vy'Afrika. Rikaba rifise inyubako igeretse gatatu, kandi iteye amabara. Ikaba ifise n'uruzitiro rwubakishijwe amabuye.

Kaminuza y'igihugu yo mu ntara ya Ngozi, yubakishijwe amatafari ahiye kandi inyubako yayo igeretse gatatu, kandi kaba ifise ibiti vyiza biteye mu mbuga yayo.

kaminuza y'abikorera utwabo mu gisagara ca Bujumbura mu kinanira muri komine Musaga yitiriwe ibihugu vy'ibiyaga binini ikaba ifise inyubako nziza igeretse gatanu kandi abana b'abanyeshure bakaba bariko barakiniraho umupira w'amaboko.

Ishure rya kaminuza y’uburundi mugisagara ca Bujumbura, rifise ibirasi binini bisize amabara y'igitare, bikagira n'intebe nziza Cane ariko at'abanyeshure bazicayemwo.

Ishure rya kaminuza nkuru y'igihugu rya Mutanga y'ubumanuko ,rifise inyubako nziza cane, zubakishijwe amatafari ahiye, kandi hasi hashashe amatafari ahiye. kandi rikaba ari ishure rinini cane.

Muri kaminuza y'imyuga mu gihugu c'Uburundi mu ntara ya Gitega komine Gitega harimwo igisata co gusudira. Mu cumba co gukoreramwo harimwo abagabo babiri bambaye umwambaro w'akazi, bambaye n'inkofera zibarinda urumuri.

Kaminuza y'igenga yitiriwe Ibihugu vy' Ibiyaga Binini iri mu Kinanira, ikaba ifise inyubako ndende cane igeretse rimwe isharije amabara. Kandi ikaba iri mu gisagara ca Bujumbura.

Ishure kaminuza nderabigisha riri mu gisagara ca Bujumbura, rikaba rifise inyubako nziza cane igeretse kabiri, kandi ikaba ifise n'umurima uteyemwo ivyatsi mwiza cane ntiworaba.

Muri kaminuza y'Uburundi, mu gisagara ca Bujumbura, ifise umurima w'ishure uteyemwo ibiharage, ibigori, kandi ikaba ifise uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye, kandi hakaba hakikujwe n'ibiti bitotahaye.

Kaminuza ya Kigali mu gihugu c'ikibanyi c'Urwanda, ikaba ifise imirima myiza iteyemwo ibiti bisharije hakaba hashinzemwo n'ibendera ry'igihugu hakaba hari n'imodoka zihahagaze.

Ishure rya kaminuza mu gisagara ca Bujumbura mu gisata nderabigisha, bakaba bariko biga ukuntu bosubiramwo ivyirwa gushasha kugira ngo baje ku rutonde rw'ibindi bihugu.

Ishure rya kaminuza, ry'abikorera utwabo, ryitwa Ivyizigiro vya Afrika, riri mu Ngagara ya gatatu kandi rifise inyubako igeretse gatatu, imbere y'aho, hari imodoka yirabura n'iyigitare.

Kaminuza y'imyuga muri komine Gitega mu ntara ya Gitega, mu gisata cubwubatsi, abanyeshure bambaye umwambaro w'akazi n'inkofera zabugenewe bariko barapima ikibanza kugira ngo batangure kubaka.

Kaminuza y'Uburundi, mu gisagara ca Bujumbura, yubatse iruhande y'ihoteri nini ikomeye cane, ifise imirima myiza iteyemwo ibiti bisharije aho hantu kandi hakaba n'ibindi biti birebire vy'imikaratusi.

Muri kaminuza y' Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura, hazindukiye inama idasanzwe yakoranije abanyeshure n'abarimu, umurongozi w' iryo shure niwe yayiteguye.

Muri kaminuza y'uBurundi mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura mu gisata c'ituma tumanako n'ubuhinga bugezweho bwanone hakaba harimwo ama mashine menshi afasha abanyeshure kwiga neza.

Kaminuza y'abikorera utwabo mu gisagara ca Bujumbura mu Kinanira ya kabiri bitiriye ibihugu vy'ibiyaga binini ikaba ifise inyubako nini igeretse gatatu ikaba ifise iruhande yaho imodoka zihahagaze.

Mw'ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisagara cya bujumbura mu gisata c'ibidukikije abanyeshure bazindukiye mu rugendo shure kugira ngo batangire kwiga ibidukikije bari mu mashamba.

Muri kaminuza y'Uburundi, mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura, mu nyubakwa y'amanama, abanyeshure bazindukiye mu nama, umurongozi w'ishure yariko arababwira n'ibijanye n'uburyo bushasha bwo kwigisha.

Kaminuza y'abikorera utwabo iri mukinanira yitiriwe ibihugu vy'ibiyaga binini ikaba ifise inyubako nziza cane ziteyigomwe, ikaba igeretse kabiri kandi ifise n'ingazi ziduga mu bice vyo hejuru.